Namibia otu namo Uumini nenge nditye uusitola mbono uushona ha wulanditha iinima ya yoolokathana ,oothewa dho kukosha iikutu, omilambo dhuunona noyidji yangwedhwapo.

Aantu oyendji mbono haya valwa ye na uunkulungu wokuninga iinima ya yoolokathana noonyala . Ohaya hongo iiti, e taya ningi iinima ngaashi iipundi mbyoka yokukuutumba, uutaafula wokutenteka iinima noshowo uusikopa wokutula iikutu.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayipe aakwashigwana omayele yadhilaadhile nawa kutya iimaliwa yawo tayekeyi longitha ngiini okuza mefudho ndono lyokuza pomunvo omupe.

MoNamibia aantu oyendji mbono haa valwa yena oshitalenti ngaashi okuninga omatyofa ngono haga opaleke momagumbo getu okukala omutumba, ngono hatu vulu okutula mondunda yomuuhalo.

MoNamibia otu na mo aantu oyendji mbono ya valwa ye na uunkulungu wokuninga iinima ya yoolokathana. Ohaya ningi nee iinima ngaashi uutaafula mbono wokutenteka iinima noshowo omatyofa ngono haga opaleke momagumbo getu.

MoNamibia otuna mo aantu oyendji mbono haya kala yena oshitalenti shokuninga iinima ya yoolokathana. Ohaya ningi iinima ngaashi iipundi mbyono haya hongo iiwanawa noshowo iitaafula.

MoNamibia omu na oositola odhindji dha yoolokathana ndhono hadhi landitha iinima oyindji ya yoolokathana. Ohadhi vulu okukala tadhi landitha owala iikunwa okuza komaviinyu ngono ge holike kaasamane.

Oshilongo shetu shaNamibia oshi na iimaliwa yomafo ga yoolokathana, okuza kooN$ 10 sigo okooN$ 200, ashike opu na nduno shono shi na aaleli yoshilongo ayehe yatatu, shono shomilongo N$30.

MoNamibia otu na mo oositola odhindji ndhono hadhi landitha oomboloto dhokulya, oosuuka, iifo yotee, uusila wokuteleka iiimbombo niinima yilwe.

MoNamibia otunamo oostola odhidji ndhono hadhi landitha iinima mbyono ngaashi iipundi yokukala omutumba, omatyofa noosikopa dhokutula iikutu.

Aanangeshefa oya ninga nee oyendji mbo mba haya valwa yena uunkulungu wokuninga iinima yayoolokathana ngaashi iipundi mbyono yokukuutumba noshowo uutaafula wetu mbono uuwanawa hawu kala tawu adhima momagumbo getu.

Oshimaliwa oshiima shimwe shapumbiwa nayi moshilongo sho osha simana, oshimaliwa oha shi vulu oku longithwa miinima ya yoolokathana ngaashi okulanda iikulya yomegumbo, oku futa olusheno nomeya, oku landa omiti noyindji ya gwedhwapo.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi miilongo ayihe. Ohashi longithwa miinima oyindji ngaashi okufuta omeya nolusheno, okulanda iikulya, okulanda omiti ngele ope na omuntu ina lala po nawa.

Otunamo oositola odhindji dha yoolokathana moshilongo shetu shino sha Namibia dhono hadhi landitha iinima ngaashi oombete dhomoondunda dhomomagumbo getu noshowo uusikopa wiikutu.

Ombanga yotango yopashingwana okwali tayi landitha embako lyokulilitha oongalo ndyoka lya li li na N$6999 nondando oya kulukile ko N$6299.

Monamibia omuna aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima yayoolokathana okuza komapaya goomeme okuya komapaya gootate noshowo oongaku dhaningwa miipa yiinamwenyo yayoolokatha.

MoNamibia otu na ositola odhi dhono hadhi landitha iinima oyindji yomomagumbo ngaashi omatyofa ngono goku kala omutumba , uutafula mbona hawu opaleke momagumbu nosho iipundi

Moshilongo shetu otunamo aantu oyendji yena uunongo woku nduluka iinima ya yolokathana, ohaanduluka neeh oosikopa dhiikutu, omatyofa, iipundi nosho woo iitafula.

Momagumbo getu ogendji otu na mo omatyofa ngono haga kala omawanawa, ngono hatu landeni koositola ndhono hadhi landitha iinima ngashi omatyofa, mumwe noosikopa noshowo uupundi mumwe nuutafula.

Aantu oyendji nee mopaife ngeyi moNamibia ye na uukulungu wokuninga iinima ya yoolokathana, haya ningi iinima ngaashi uusikopa mbono wokutulwa iikutu nosho woo uutaafula wokutenteka iinima.

Moshilongo shetu omuna aantu mboka haya valwa yena oshitalendi shoku ninga nenge oku honga iinima ya yolokathana ngaashi uutafula, uusikopa noshowo oombete.

MoNamibia omuna oositola odhindji dhoka hadhi vulu okulanditha uutafula mbono woku opaleka momagumbo, nosho woo omatyofa ngono ha ku kuutumbwa kaantu.

Monamibia omuna iimaliwa yomafo ya yoolokathana. Omuna omilongo ndatu oshimaliwa shono shina omitse ndatu dhaaleli mbo yalela oshilongo shetu shaNamibia.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna mo aantu oyendji mbono haa valwa ye na oshintalenti shokuninga iinima ya yoolokathana ohaya ningi nee iinima ngaashi iipundi uuutaafula noyindji ya gwedhwa po.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana omayele, ya tumine aantu mba yehole iimaliwa mesiku lyohole ndono 14 gaFebluali.

Aantu oyendji moNamibia ohaya kala yena oshitalenti sho ku ninga iinima ya yoolokathana. Ohaya ningi nee iinima ngaashi mbyono hayi ithanwa omashofa, iipundi, iitaafula nosho woo oosikopa.

Monamibia omuna oostola odhindji ndhono hadhi kutu aaniilonga mbono yokopaleka noshowo mbono yokupakela iinima yaayolokathana melaka dhostola.

MoNamibia otuna mo oositola odhindji dhono hadhi kutu aaniilonga mbono yokulonga pomafutilo, mbono yokupakela moolaka noshowo mbo haya opaleke moositola ngele dha pata komatango.

Aantu oyendji ohaya valwa ye na iitalenti yokuninga iinima ngaashi uutaafula mbono wokutenteka iinima yetu, omatyofa gokukala omutumba, oosikopa dhiikutu niipundi.

MoNamibia otu na mo aantu oyendji mboka ye na iitalenti yokuninga iinima ya yoolokathana ohaya ningi iinima ngaashi uutafula, iipundi, omatyofa ngono haga kalwa omutumba osho wo oosikopa.

Aantu oyendji moshilongo shetu shaNamibia ohaya valwa ye na uunkulungu wokuninga iinima ya yoolokathana. Ohaya ningi nduno iinima ngaashi iitaafula yokutenteka iinima noshowo iipundi mbyono yokukuutumba.

MoNamibia otuna mo oositola dha yoolokathana ndhono hadhi landitha omatyofa ngono gomomagumbo, hadhi landitha iitaafula noshowo iipundi noyindji ya gwedhwa po.

Ombanga ndjoka yotango yo pashigwana, otayi pula aakwashigwana ngele oyena shoka haya ningi ya vule oku kwata iimaliwa yawo nawa, taya vulu oku shi lombwela aakwashigwana oya kwawo.

Moshilongo otuna mo ne aantu oyendji mbono haya valwa yena uunkulungu woku ninga iinima yayo lokathana. Ohaya ningi iinima ngashi uutafula mbono hawu kala tawu adhima nawa woku te ntekwa iinima noshowo omatyofa goku tula momagumbo getu noku opaleka momagumbo getu.

Kapu na oshilongo ihaashi longitha iimaliwa, molwashoka iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe odhinji okuza kokulanda iikulya yomegumbo, okufuta omeya nolusheno, okulanda omiti dhaantu mba ye na uuvu noyindji ya gwedhwa po.

MoNamibia otuna mo aantu oyendji mbono haya kala yena oshitalenti shokuninga iinima yayoolokathana. Ohaya ningi ne iinima ngaashi uutafula mbono woku tenetekwa iinima, uusikopa mbono wiikutu, noshowo iipundi.

MoNamibia omuna oositola odhindji ndhono hadhi landithwa iikulya. Tovulu okulanda iikulya yoye yomegumbo ngaashi okuza komakoloni ,komagadhi gokulya, omboloto, uusila, osuuka nenge olwiishi.

MoNamibia oto vulu oku adha mo oositola odhindji dha yoolokathana ndhono hadhi landitha iikulya mbyono hayi pumbiwa momagumbo getu, okuza koomboloto, omahini, omayi sigo okomakoloni nuusila.

MoNamibia otunamo oositola ndhono hadhi landitha uutafula mbono uuwanawa no mooseti dhomo magumbo getu nosho woo uusikopa mbono ta tu vulu okutentekwa iinima yetu nande eeTV.

Kapu na oshilongo ihaashi longitha iimaliwa. Iimaliwa oya pumbiwa nayi. Ohayi longithwa mokulanda omiti ngele pu na ngo teehama ,okulanda iikulya mbyono yomegumbo okufuta omeya noshowo okufuta olusheno.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima ya yoolokathana mbyono hayi kala ya pandika kaantu mba haya zi kiilongo mbyono yokombanda hayeya ya lande kaantu mbono haya landitha.

Aantu ohaya valwa ye na oshitalenti shokuninga iinima ya yoolokathana, miipilangi nenge miiti. Ohaya ningi nee iinima ngaashi iitaafula mbono yokutentekwa iinima noyo ku lila, noshowo iipundi yokukuuntumba

Mo Namibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iinima ya yoolokathana ngaashi iihulunde niikwamboga ngele ya mene nawa ohaye keyi landitha nee kaakwashigwana yomo shilongo.

Ombaanga yo tango yopashigwa otayilongele kumwe ehangano nictus, okutseyithila aakwashigwana kutya opena eshina lwokukosha iiyaha lyeya kombiliha

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana unene moshilongo. Ohashi longithwa miinima ya yoolokathana ngaashi okulanda iikulya yomegumbo, okufuta olusheno nomeya, okulanda omiti dhomuntu ngele kiiyuvite megumbo noyindji ya gwedhwa po.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haa landitha iinima ya yooloka. Ohaya landitha iinima ngaashi uundjato woomeme, nosho wo uundjato wootate, oongaku noyindji ya gwedhwa po.

MoNamibia omu na oositola odhindji ndhono hadhi landitha iinima ya yoolokathana, tadhi kutu aaniilonga yokulonga pomashina, mbono yokupakela moolaka noshowo mboka haya opaleke moositola.

Mo Namibia otuna aanageshefa oyendji mbono haya landitha iinima yayoloka kathana ngaashi Oombulukwe dhasamane no dhakulukadhi , Ongaku dhasamane dhoka hadhi ningwa miipa yiinamwenyo.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima yayoolokothana. Haya landitha iinima ngaashi oohema ndhono oombwanawa dhoomeme, oongaku, iikamusino noyindji ya gwedhwapo.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana omayele ya kale ya kotoka kaaya yakwe iimaliwa yawo koombaanga ya kale yeshishi kutya ombaanga otaye yi longitha ngiini kaaya yakwe.

Ombaanga ndjino yotango yopashigwana, otayi pe aakwashigwana omayele, yapitithepo oowili omilongo mbali nane, manga inaaya landa sha nokakalata kawo.

Oshimaliwa oshinima shapumbiwa nayi kehe moshilongo, oshoka ohashi longithwa miinima oyindji ngaashi, okulanda iikulya yomegumbo, oku futa olusheno nomeya, noshowo okulanda omiti ngele omuna omuntu ena uuvu megumbo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oya li tayi longele kumwe noAmos Meerkat ya kwathele uunona mboka tawu koko wu na omitse dha londathana noya gandja N$ 500 000 kehangano.

Iimaliwa ohayi longithwa miinima ya yoolokathana ngaashi okulanda iikulya mbyoka ya pumbiwa megumbo, okufuta omeya nolusheno, oku landa omiti ngele puna omuntu kiyuvite noyindji ya gwedhwapo.

Oshilongo shetu shika shaNamibia oshina iimaliwa yomafo yayoolokathana okuza kotina, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele noomthele gaali.

MoNamibia otu na mo aantu oyendji mbono haya valwa ye na oshitalenti yokuninga iinima oyindji ya yoolokathana. Ohaya ningi iinima ngaashi iipundi mbyono yokukuutumba noshowo uutaafula mbono uuwanawa hawu kala tawu adhima. Ohaya landitha nduno.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana ya kalande eshina lyawo lyokuyoga iikutu lyali lyili N$8799, paife olye ya N$7900.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi: uundjato woomeme noshowo uundjato wootate, omapaya noongaku ndhono hadhi ningwa miipa yiinamwenyo.

Oositola odhindji moshilongo shetu shaNamibia ohadhi kutu aantu ya yoolokathana ngaashi mbono yokulonga pomashina, mbono yokupakela iinima moolaka noshowo mbono yoku opaleka moositola.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi oe aakwashigwana omayele ya longithe uukalata wawo mositola ndjono yo Nictus, ya kuthilweko ngele taya landa sha.

MoNambia otuna mo uusitola owundji mbono uushona hawu landitha iinima ya yoolokathana ngaashi oombiga dhoku telekela, omakopi ngono goku yenyekela omeya, ombali yoku koshela nenge nditye iiyaha yoku koshela.

Monamibia otunamo aanangeshefa haya longo iinima ya yoolokathana . Ohaya longo iinima ngaashi ngaashi uundjato woomeme noshowo uudjato wootate, oongaku noohema noondjato.

MoNamibia otunamo aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima yayoolokathana. Okuza kiikutu, okuya koongaku, omapaya ngono gomoombunda gaasamane, nogaakulukadhi.

Oombelewa odhindji moshilongo shetu Namibia, odhina uutafula mbuno uuwanawa wukuntenteka iinima hawu kala tawaadhima nosho woo iipundi yokukutumbwa kaayenda.

Mo Namibia otuna mo uusitola mbuno owundji mbono hawu landitha iinima ya yoolokathana ngaashi omongwa, omatama, oondoha dhoohi, omakoloni noyindji ya gwedhwa po to vulu okwa adha mo.

Kapuna oshilongo ihaashi longitha iimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa miinima ya yoolokathana ngaashi oku landa iikulya meembo, oku futa omeya, oku futa olusheno noyindji ya gwedhwa po.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otuna mo aantu oyendji mbono haa valwa yena oshitalenti shokuninga iinima ya yoolokathana. Ohaya ningi nee iinima ngaashi uutaafula, iipundi, omatyofa noosikopa.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mboka haya landitha iinima ya yoolokathana, ohaya landitha ne iinima ngashi omapaya, oongaku dhoomee nootate noyindji ya gwedhwapo.

Otuna aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima ya yoolokathana mbyono tatu pumbwa momagumbo getu. Unene mbono haya landitha omamate ngono omanene nawa nokutula mooseti dhetu.

MoNamibia otu na mo aantu oyendji mbono ye na oshitalente shoku ninga iinima ya yoolokathana. Ohaa ningi ne iinima, ngaashi omatyofa ngono haga longithwa oku kala omutumba moombelewa nenge momagumbo.

Kapena oshilongo ihaashi pumbwa nenge ihaashi longitha iimaliwa. Omolwaashoka iimaliwa ohayi longithwa miinima ya yoolokathana. Ngaashi okulanda iikulya, okufuta olusheno nomeya, osho wo okulanda omiti dhuuwehame waantu.

Opuna oositola ndhono hadhi landitha iinima iiwanawa ngaashi omatyofa ngono goku kala omutumba moseti dhomo magumbo getu haga kala omawanawa nuutafula woku tenteka iinima.

MoNamibia otunamo aantu oyendji mbono yena oongeshefa ndhono dhoku landitha iinima ya yoolokathana. Iinima ngaashi uundjato womeme nuundjato wotate noongaku noyindji ya gwedhwa po.

Oositola odhindji dho moshilongo shetu shino sha Namibia, oha dhi kutu aaniilonga mbono yoku longa peetela, mbono yoku longa meelaka, osho wo mbono yoku opaleka.

MoNamibia otu na mo oositola ndhono ha dhi landitha iinima yomomaambo, ha dhi landitha uusikopa wetu mbono wiikutu uuwanawa nosho wo uutaafula nomasipili goku italela.

MoNamibia otunamo aanangeshefa mbono yena oositola mpoka haya landitha iinima ya yoolokathana kuza komagadhi goku ishasha okaya koothewa dhetu ndhono dhoku ikosha noyindji ya gwedhwa po.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otuna mo aantu oyendji mbono haya valwa noshitalenti shokuninga iinima ya yoolokathana. Ohaya ningi nee iinima ngaashi iitaafula, iipundi noshowo oosikopa.

Kape na oshilongo ihaashi longitha iimaliwa. Iimaliwa ohayi pumbiwa miinima ya yoolokathana. Ohayi longithwa okulanda iikulya yomegumbo, okufuta omeya nolusheno nosho wo okulanda omiti ngele opu na omuntu te ehama.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi miilongo ayihe. Oshimaliwa oha shi longithwa momikalo dha yoolokathana, oha yi vulu okulongithwa oku landa iikulya yomegumbo, oku futa olusheno nomeya, nosho woo okulanda omiti dhomeembo.

Namibia oku na iomaliwa oyindji mbyono yomafo. Oto vulu oku adhamo omulongo omumbulawu, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele noshowo omathele gaali.

Aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iihulunde oshowo iikwamboga ohaa ka landitha nee iinima yawo mbyoka haya mono mo, ngele iimeno yakoko nawa.

Omuntu ngele toyi mositola wukalande iihulunde ihe inayi mangelwa monayilona ohayi kavihwa peshina wu mone kutya ingapi.

Ino pumbwa we okukala wa kwatwa kethindakano lyomadhiladhilo to yalula iimaliwa yuupandi nande owa adha komulongo. Paife opu na okashina hono ho vulu okutula okapandi e taka yalula ko kene ko ke ku pe kutya iimaliwa oyi thike peni.

Oositola odhindji lela moNamibia ndhono tovulu okulanda iinima yayoolokathana mbyono tovulu okulongithwa okutungwa nenge okumanithwa omagumbo. Otwaadha mo uutiyelesa mbono wuna oofulula oshowoo omalamba gomoondunda.

MoNamibia otuna mo aantu oyendji haya valwa yena oshitalenti shoku ninga iinima yayolokathana. Ohaya vulu nee oku ninga iinima ngaashi iitafula mbyono yoku tenteka iinima hayi kala iiwanawa tayi adhima.

Ombaanga yotango yopashigwana oya longitha Amos Meerkat yakwathele uunona mbono tawu koko hawu kala wuna omikithi dha yooloka ya gandja oomilona omayovi gaheyali.

Oostola odhindji nee paife ndhono hadhi landitha iinima yokunwa naandjono tuu yoku lya, ngaashi nee omapunyaapunya ngono ge holike kaasaane nenge oshituthi.

Ombaanga yomoNamibia yo Nedbank otayi pe oshigwana omayele ya ninge uukulata wawo nawa, no ya kale ha ya longitha uukalata wawo no ka aApp.

Moshilongo shetu shaNamibia otu na mo oositola odhindji nenge uusitola uushona mbono hawu vulu okulanditha iinima mbyoka to pumbwa megumbo lyoye. Okuza kuukopi, oombiga, uuyaha, iimbele, oolamba, iikombe niiyaha.

MuAfrika otuna mo iilongo ya yoolokathana otuna mo nee oshilongo shono hashi ithanwa Congo. Congo okuna nee iimaliwa yina omayele ga yoolokathana, opuna shono shomayele epelesi shono shomayovi omulongo naashi sheyele eshunga shomayovi omilongo mbali.

Oombanga ndjono yomoNamibia hayi ithanwa oBank Windhoek oya kwathela oopoloyeka dhi li omugoyi dhaanafalaama, ya gandja oomiliona hamano (N$ 6 000 000), opo aantu mbono ya vule okugwanitha po iinima ayihe mbyoka ya pumbwa okukuna nokukokeka iimeno yawo ya vule okulanditha ya mone mo sha.

Ombaanga ndjono yomo Namibia hayi ithanwa oNed Bank ohayi ningi iituthi mpa aakwashigwana haya kahinga eembasikela kuza mondoolopa yontumba sigo okondoolopa yontumba, ngu ha thiki nee tango nomutiyali nomutitatu ohaya pewasha kehe gumwe

Namibia okuna iimaliwa yomafo ya yoolokathana oku na oondola omulongo, e na omilongo mbali, e na omilongo ntano, e na po ethele noshowo omathele gaali.

Opuna okambo hono kashangwa ku CARL RICHARDS hono taka pe aakwashigwana omayele opo yavule okulonga pawuyuki yaninge iimaliwa monkalamwenyo yawo.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otuna mo aantu oyendji haya valwa noshitalenti shika shokuninga iinima noonyala ngaashi uusikopa mbono wokupakela iikutu yetu, iitaafula niipundi nosho wo iinima ngaashi omatyofa.

Oostola odhindji ndhono dho moNamibia dhono ngaashi Shopright, Checkers, Woerman block na Model ngono ali Pick n Pay ohadhi kutu aaniilonga mbono yokulonga peetela naambono yoku pakela noshowo mbono yoku opaleka mostola.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa mboka haya landitha iinima yayoolokathana ngaashi oondjato dhoomeme, oongaku dhootate niikutu nosho woo iinima oyindji tayi vulu okugwedhwapo.

MoNamibia otu na mo oositola odhindji ndhono hadhi vulu okulanditha iinima mbyono ngaashi uutafuula, uusikopa, omatyofa niipundi. Ndhono hadhi landitha iinima ya ningwa kaantu mbono haya valwa ye na oshitalenti shokuninga iinima ya yoolokathana.

Aantu oyendji payife oya za ko kuuyuni mbono wonale wokuyalula noonyala. Opu na omashina ngono haga yalula iimaliwa go gene oho tula mo owala okapandi kiimaliwa yongushu yontumba e taka yalula nee kokene okashina hono e take kupe omwaalu.

Aantu oyendji moshilongo shetu Namibia oyena oongeshefa mpa haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi omatyofa, omatalashe goombete, uusikopa, iitaafula niipundi iinima mbyono nee ohayeyi ningi yoyene noonyala.

MoNamibia omuna oositola dha yoolokathana. Omuna nee ositola ndjono hayi ithanwa Nictus okwali ta landitha eshina ndyono lyokuyoga iikutu kwali lina omayovi gahetatu omathele gatatu nomilongombali nomugoyi ndele payife olye ya pomayovi gahetatu.

Ombaanga yaNamibia hayi ithanwa Bank Windhoek otayi pe aakwashigwana omayele, opo ya tule mo oshipala momukalo gwoka Aapa kokongodhi kombaanga yaVenduka, opo ya wape okukwata omaliko gawo nawa kaaga yakwe ko koombaanga dhawo.

Aantu oyendji mbono haya valwa yena uunongo woku ndulukapo iinima noonyalaa ohaa eta po oongeshefa mpa haa ndulukilepo iinima ngaashi iitaafula, iipundi nosikopa mbyono hayi landithwapo kaa kwashigwana.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna aanangeshefa oyendji. Aantu mbono haya valwa ye na oshitalenti shokuninga iinima ngaashi iikutu ohaya ningi nee ooshuta dhaasamane mumwe noohema dhaakulukadhi ndhono haya landitha kakaakwashigwana.

Aantu oyendji moshilongo shetu shino sha Namibia oye hole ongeshafa shaashi ohadhi etasha. Ohaya limo sha nawa lela onkene yamwe ohaya ningi eengeshefa dhoku hondja iikutu nenge okutunga shoka taya vulu okutunga yeshishi kutya otashi landwa kaantu yokondje nenge aantu yomoshilongo shawo.

Ombaanga ndjono ha yi ithanwa Bank Windhoek, okwa li ta yi gandja ompito kaakwashigwana ya vene uukalata mbono wii kulya wo mayovi gaali, noshikwawo ya vene iimaliwa.

MoNamibia otu na mo aantu oyendji mboka haya valwa ye na oshitalenti shokuninga iinima ya yoolokathana. Ohaya ningi nee iinima ngaashi uutafula mbono wokutenteka iinima, iipundi yokukuutumba noshowo oosikopa.

Ombaanga ndjono yomoNamibia hayi ithanwa Nedbank otayi longele kumwe nehangango lyaagundjuka , okukwatheka aagundjuka aakwawo mbono yapumbwa iinima ngaashi iikutu, omambo niinima yimwe yagwedhwapo mbyoka tayi vulu okuyakwathela.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo aantu oyendji mbono ya valwa ye na uunongo wokuninga iinima yayolokathana. Ohaya ningi nee iinima ngaashi uutaafula, iipundi mbyono yokukuutumba, uusikopa nosho oombete.

Ombaanga ndjika yo moNmaibia hayi ithanwa Standrard Bank oyali tayi pe aakwashigwana ompito yo kuvena obakkie ndjono yoToyota Hilux ngele yaningi uukalata wo Standard Bank.

Ombaanga ndjono hayi ithanwa oFirst National Bank oya li yi na ethigathano, aantu oya li taya isindanene oongodhi, omwa zi nee omukukadhi hi ithanwa Selma Petrus, ngono a sindana IPhone 16 Pro.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna mo aanangeshefa mbono haya ningi oongeshefa dhoku landitha iikulya okuza koomboloto, oku ya komayi, komatama naambi ishewe tayi vulu oku gwedhwa po.

MoNamibia otuna mo aantu oyendji mbono haya kala yena oshitalenti shoku ninga iinima ya yoolokathana. Iinima ngaashi: omashofa, iipundi, uutafula noshowo oombete.

Uushina mbono mpoka aakwashigwana haya vulu okunana iimaliwa, itayi taamba iimaliwa iipe mbyono yaNamibia okuza poshimaliwa shono shomilongo ndatu noshimaliwa shono shomilongo hamano.

Ombaanga ndjono yo moNamibia hayi ithana oBank Windhoek , otayi pe aakwashigwana ompito yokuvena eyovi, ngele yeya lombwele esiku nenge ethimbo yali ye li mompito ombwaanawa naantu yawo.

Ombaanga ndjono hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana, otayi kwathele oshigwana, tayi pe oshigwana omayele, gokukwata iimaliwa yawo nawa, ngele yeli mompumbwe yokuyilongitha meendelelo.

Oostola odhindji dhomoshilongo shetu ngaashi, Shoprite noshowo Woermanbrock ohadhi kutu aaniilonga mbono yoku longa peetela naambono yoku pakela eelaka naambono yoku yeleka ostola.

Oositola odhindji dhono hadhi landitha iinima yayoolokathana ngaashi omatama, oondooha dhoohi, uumbisikiti, uusila niinima iikwawo ya gwedhwa po ohadhi kutu aaniilonga mbono haye ya yapakele iinima moolaka dhawo opo aantu ya vule okumona iinima nuupu.

Aantu oyendji mba ya valwa noshitalenti shokuninga iinima noonyala, ngaashi okutunga uutungwa, okuthaaneka, okuninga uunamwenyo uushona niiti, ohaya ningi oongeshefa mpa aakwashigwana haya landa iinima mbyoka yoku opaleka momagumbo gawo.

Ombaanga ndjino yoFirst National Bank oyili tayi longele kumwe nehangano ndyono hali ithanwa LEFA, ndyono lyina uulefa hawu fala aakwashigwana moshilongo kuza pehala mpoka ya hala sigo opehala mpoka yuuka.

Opuna okambo hono kashangwa ku Laurens Boel, hono takape aakwashigwana omayele opo yavule okulonga pauyuuki yaninge iimaliwa.

Moshilongo shetu shono shaNamibia otu na mo aantu oyendji haya valwa yena oshitaleti okuninga iinima noonyala unene ngaa iinima ngaashi: uutafula, iipundi, omatyofa niinima iikwawo ya gwedhwa po mbyono haya vulu oku landitha kakwaashigana yomoNamibia.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima ngaashi omapaya, oongaku, uundjato noshowo iinima oyindji yimwe ya gwedhwa po.

Aanangeshefa mbono ye na oongeshefa dhuundingosho ohaya kutu aaniilonga mbono haya pakele, naa mboka haya landitha muundingosho wawo yo taye ya futu shampa omwedhi gwa si.

Aantu oyendji moshilongo shetu shino shaNamibia oye na iitalenti, onkene yamwe ohaya dhiladhila okuninga oongeshefa dhawo dhokuninga uutungwa, nenge okuninga uundjato noohema, okuninga omagala, okuninga oongaku dhowala nenge uutapa taya longitha iipa yiinamwenyo.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo aakwashigwana oyendji haya lala noshitalenti shokuninga iinima noonyala mpa haya ningi oongeshefa dhokuninga oosikopa, uutafula, iipundi niinima iikwawo ya gwedhwapo mbyono haya vulu okulanditha kaakwashigwana.

MoNamibia otuna mo ositola ndjono hayi ithanwa Nictus. Nictus okwali ta landitha embako ndjono lyoku lilitha oongalo, lyali lyili pomathele gahamano nomulongo, paife olyeya pomathele gatano komutse.

Omuntu gumwe oha valwa e na oshitalenti, nenge hi ilongele uuCapentry, mbono haningi uusikopa uushona, neesikopa oonene, a landithe opo a vule okumona mo sha shokulya.

Ombaanga ndjono yo mo Namibia hayi ithanwa standard bank otayi kwathele aagundjuka mbono ya hala okwii longela moopologalama dho ku ninga iinima ngaashi omagadhi neehaasa.

MoNamibia otuna mo aantu oyendji haya valwa yena oshitalenti shokuninga iinima noonyala. Onkene nee aantu mbono ohaya ningi oongeshefa dhawo dhokuninga iinima ngashi uutaafula, uusikopa, omatyofa, niipundi.

Aantu oyendji oyena uundjato wo paumwene mono haya kwatele iimaliwa yawo ngele ka yena mpoka ta yeyi tula nenge ngele ya nana pomashina inaya hala iimaliwa yili koombaanga ye yina pomake opo ya vule okulanda iinima nuupu, nenge okulanda iinima yena iimaliwa peke taya pewa oshendja.

Ombanga ndjo yomo Namibia hayi thanwa Nedbank ohayi longele kumwe paife nehangano lyono hali thanwa Desert Dash.

MoNamibia otunamo aantu mbona haya kala yena oshitalendi shoku ninga iinima ya yolokathana ngashi uuskopa, iipundi, iitafula mumwe noma tyofa etaye galanditha ne kaakwashigwana.

MoNamibia otu na mo aakwashigwana mbono haya valwa ye na oshitalenti shokulonga noonyala. Mbono haya ningi oongeshefa mpono haya ningi iinima ngaashi iitaafula, iipundi noosikopa, opo ya vule okulanditha.

Ombaanga ndjono hayi ithanwa Bank Windhoek otayi longele kumwe naanafaalama mbono haya kunu iinima mbyono ya nika iihulunde niikwamboga, opo ya vule okukokeka iinima yawo nawa ye yi landithe kaakwashigwana yomoshilongo.

Uuyuni owa zapo nee mpawali aantu inaapumbwa wee okuyalula iimaliwa noonyala opuna uushina mbono hawu vulu oku tu yalulila iimaliwa totulamo owala okapandi, okashina eetakeku lombwele kutya iimaliwa mbyo watu lamo ingapi.

Oshilongo shaNamibia nasho oshina iimaliwa yomafo, ondoola omilongombali, ondoola omilongondatu, ondoola omilongontano, ondoola omilongohamano, ethele nomathele gaali. Ayihe mbyono oyili momafo.

Ositola ndjoka hayi ithwanwa Nictus otayi landitha omambako ngono gali geli pomathele gahamano nomugoyi, gakululwa geya komathele gatano komutse.

Momasiku 16 Auguste 2025, Standard Bank oya li tayi longele kumwe naOld wheelers clubs ya li ye na mpoka taya landitha oohauto.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo aakwashigwana oyendji mbono ye na ontseyo yoku ninga iinima ngaashi uusikopa, iipundi, iitaafula, omatyofa niinima iikwawo ya gwedhwa po mbyono ha ya landitha.

Ombaanga yoBank Windhoek. Otayi pe aakwashigwana ompito yokusindana omayovi omilongo mbali shikwatelela kutya oya longitha okakalata kawo ko Bank Windhoek lungapi nenge omasiku nga yapewa

Kehe ongeshefa oyina omuyaluli gwiimaliwa mbyoka hayi yamo mongeshefa sho aantu taya landa. Iimaliwa mbyono ngele aantu taya landa ohayi shangwa pembo opo muvule okukuthwa mbi tayi futwa aaniilonga.

Oositola dhi dhili moshilongo shetu shino shaNamibia, odhina aantu mba haya pakele, dho odhina aantu mba haya landitha, dho odhina aantu mba haya opaleke ositola ngele pamwe muna sha shafa sha kaka nenge sha vundakanithwa kashona kaalandi.

Ombaanga ndjino ohayi longele nomoshilongo shetu shaNamibia ndjono hayi ithanwa FNB. Okwali yape aakwashigwana ompito yoku sindana omahooli ngele yalongitha uukalata wawo wa FNB okulanda omahooli.

MoNamibia otuna mo aantu oyendji mboka haya valwa yena oshipewa shoku ninga iinima noonyala. Oku ninga iinima ngaashi oosikopa, iitafula niipundi. Nomatsofa ngono haya ka landitha kaakwashigwana.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna mo aakwashigwana mbono haya landitha iikutu, haye yi landa piilongo mbyono yokondje nenge haya hondjo yoyene noonyala nenge nomashina e taya landitha nee kaakwashigwana yomoshilongo shawo.

Iimaliwa yoshilongo shaChina ayihe oyina omayala inagafaathana, oyina omayala gayoolokathana yo oyina oyipala shomuntu ngaa gomoshilongo shawo.

Aanangeshefa oyendji yomoshilongo shetu shaNamibia mbono ye na uungeshefa uushona naamboka wuumbaa, ohaya kutu aaniilonga mbono yokupakela iinima naamboka yokulanditha moongeshefa dhawo.

Moshilongo shetu shaNamibia otu namo aanangeshefa oyendji mbono haya ningi iinima ngaashi uusikopa, iitaafula niipundi. Ohaya kala yena omagano gokulonga noonyala. Iinima mbino ohaye keyi landitha kaakwashigwana.

Moshilongo shetu shino sha Namibia otu namo aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima mbyono ya nika iikwamboga. Haya landitha omakunde, oofukwa noombundufukwa niinima oyindji ishewe mbyono hayi vulu okumena mevi.

Aantu oyendji oha ya valwa yena uunongo wo kuninga iinima yoolokathana ngaashi oku ninga iitaafula yomoombelewa, iipundi, uuskopa noshowo okuninga oombete.

Ombaanga ndjika hayi ithanwa First National Bank oya pe oshigwana ompito yokulongitha uukalata wawo moostila adhihe shi ikwatelela kutya otaya landa shike, ihe itaku zi sha kombaanga ngele taya longitha okakalta.

MoNamibia otu na mo aantu oyendji mbono haya kala ye na oshitalenti shokuninga iinima ya yoolokathana ngaashi oombete, oosikopa, uutaafula niipundi yo taya landitha ihe kaakwashigwana.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mbono haya ningi oongeshefa dhawo dhoku landitha iinima ya yoolokathana okuza komagadhi goku ishasha , omagadhi goku gwaya, iiniima mbyono hayi longithwa momitse nosho wo iinima iikwawo ya gwedhwa po.

Ombaanga ndjono yo Standard Bank oyali ya kwathela osipana ndjono hayi dhana oHockey ya Namibia, yagandja omayovi omathele ga hamano, opo ya wape oku gwanitha po oompumbwe dhawo.

Aantu oyendji yomoNamibia mba yena oshitalenti shoku ninga iinima ohaya ningi oongeshefa dhoku ninga oongaku ndhono hadhi ningwa miipa yiinamwenyo, yo ohaya ningi nuuhema yiiyata yomihoko dha yoolokathana mbyoka hayi ya yi landwe kaantu mba yaza kondje yoshilomgo.

MuAfrica omuna oshilonga shimwe shono hashi ithanwa Kongo, Kongo okuna ne iimaliwa yaye mbyono yili molwaala oshipelesi mbyono yomayovi omulongo niimalwa mbyono yili molwaala oshishunga mbyono yomayovi omilongo mbali.

Kehe oshilongo oshi na ombelewa ndjono hayi kwathela aakwashigwana ya wape okushendjela oshimaliwa shongushu yoshilongo shontumba mwaa shono shongushu yoshilongo moka ye li pethimbo ndyoka moka ngaa ye li.

MoNamibia otuna mo aantu mboka haya kala yena uunkulungu wokuninga iinima. Aantu mboka ohaya ningi ne iinima ngaashi iitafula, iipundi, oosikopa nosho wo oomebete dhookulala.

Aantu oyendji ohaya valwa yena oshitalenti shokuninga iinima ngaashi iitaafula niipundi, okuninga uusikopa, okutunga omagumbo nosho nosho.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otunamo aantu oyendji mbono haya valwa yena oshitalenti shokuninga iinama yayoolokathana ngaashi iitaafula, iipundi, oosikopa nosho wo oombete e taya landitha.

Aantu oyendji ohaya valwa noshitalenti shoku ninga iinima ngaashi iipundi niitafula, mbyono haya landitha koongeshefa dhi oonene, dhi hadhi tula iinima mbyoka yatya ngawo moombelewa dhawo.

Ombaanga ndjono hayi ithanwa First National Bank, otayi pe aakwashigwana ompito yokusindana oEwallet yeN$1000, ngele yalombwele aakwashigwana ooyakwawo shohaya ningi okuza mesiku nesiku.

Uuyuni owazapo née mpa wali monale aantu oyali haayalula iimaliwa noonyala ndee sigo opayife osho ngaa, ashike mongaashi ngeyi opuna omashina ngoka haga vulu oku yalula uupandi to tulamo okapandi kiimaliwa meshina neshina ohali yalula kutya ingapi.

Momayovi gaali nomilongombali nantano

Aaniilonga naanambelewa yomoombelewa dhiimaliwa ohaya kwathelathana pomashina nenge pookompiuta dhi haya longitha, okuyalula iimaliwa yaanashigwana yo moshilongo shontumba. Yo noshikwawo ohaya kwathelathana ngele omuniilonga gumwe ena mpa ku uvite.

Ombaanga ndjono hayi ithanwa Standard Bank otayi pe aakwashigwana mba haya longitha okakalata kaStandard Bank ompito yokunana oshimaliwa pootela ngele taya nana nuukalata.

Mu Africa otu na mo oshilongo shono hashi ithanwa Congo. Congo oku na nee iimaliwa ya yoolokathana ngaashi omayovi omilongo mbali shono hashi ya molwaala olushunga, shi na uundungu wu li uyali.

Ngele moshilongo shontumba omwe ya omuntu a za kondje, iimaliwa mbyono ha longitha moshilongo shawo ohe ya nee eyi shendjele mongushu yoshimaliwa shomoshilongo mu e li.

MoNamibia omuna ombaanga ndjono hayi ithanwa Bank Windhoek to vulu oku yi adha pomahala ngaashi mEenhana, Maruela mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Kudu nomokatutura noshowo moWindhoek Auspannplatz.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu namo oositola ngaashi OK Furniture ngono ha landitha iinima ngaashi omatyofa, iipundi niitafula. Iinima mbyono oyi holike nee kaakwashigwana yetu yaNamibia.

Aantu oyendji oyaningi oongeshefa moka haya landitha iinima mbyoka haya kutha kondje yoshilongo ngaashi uundjato waakulukadhi, uundjato waasane, iikutu, oonkaku nomagadhi gomomitse ngono goku kokitha omafufu.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omuna ombanga ndyono hayi ithanwa oStandard bank yina onomola ndyono tovulu okudhengela ngele wuna oshimaliwa shoye shayakwako kombanga nenge wuna aantu taya kambadhala okuku yaka iinima yoye nenge iimaliwa yili kombanga ndyo yostandard bank.

Omwedhi shampa wala gwasi aantu oyendji oha yapeya ndaluka? Onkene eesitola odhindji ohadhi kala dhudha nayi mo ohamukala muna omikweyo omile shashi kehe gumwe otalandele egumbo lye, kehe gumwe otalandele uunona we , kehe gumwe otalanda shi shapumbiwa.

OPuna ongeshefa hayi ithanwa Old weels. Old weels okwali ena awukition momasiku omulongo naga hamano ga Auguste omvula omayovi gaali nomilongi mbali nantano, kwali taya landitha ohauto dhonkulu yonale mekwatho lyoStandard Bank

MoNamibia otu na mo aantu mbono ya valwa ye na uunongo wokuninga iinima noonyala. Ohaya ningi iinima ya yoolokathana ngaashi iitaafula, iipundi noosikopa mbyono ha ya landitha po kaakwashigwana.

Aantu oyendji yomoshilongo shetu shiNo shaNamibia, ohaya valwa ye na oshitalenti dhoku ninga iinima, ngaashi okuninga oongaku dhiipa yiinamwenyo , oku ninga uuhema niiyata yomahoko ga yoolokathana noshowo oku tunga uutungwa mbono hawu longithwa kaantu yoshiwambo.

Ngele oho longitha ombaanga ndjono yoFirst National Bank ndele opu na nande aantu mbono haya dhengele aantu, haya yaka iimaliwa koombaanga dhaantu, okuya lopota oto vulu oku dhengela onomola ndji 0612992222.